Kpovitɔwo le woƒe wo le azɔli zɔm le ablɔ dzi. Wo le nyɔnua ɖeka le eƒe tu ɖe asi. Woɖɔ woƒe ga kuku kle gaŋkui. Ame hatsotso bubuwo hã le wo yome.

Amewo le enusrɔ̃ƒe le le ƒuƒoƒo me, amea ɖewo nɔ anyi ɖe woƒe mɔwo ŋu eye ɖewo hã wonɔ anyi le nu kpɔm le enuŋlɔkpe dzi. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe nuŋlɔkpea gbɔ eye wòdo awu blɔ.

Eʋuwo le ʋu mɔdodo dzi, ɖevi eve aɖewo tɔ ɖe ʋua ɖe gbɔ, exɔ le afima, atiwo kple amaɖowo hã wo ƒoƒu ɖe ami dzraƒe le afima.

Amewo le nu srɔ̃m le teƒe aɖe yevuwo kple ameyibɔwo siaa. Amewo kpla akpate, amewo hã kɔ asi ɖo aliwo, nyɔnuwo kple ŋutsuwo le wo me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le akaɖi wɔm, viawo le egbɔ, ɖevia ɖowo do awu, eɖowo me do awuo, etsi nugo hã egbɔ, nyɔnua aɖowo hã wo tɔ ɖe agbleme le afima.

Ɖevi a ɖe nɔ anyi ɖe mɔto. E eteƒe la wɔ basa. Ɖuɖɔwo le etsiwo me. Ɖevi la hã dze klo he do awu dzɛ. Eɖe hã Do awu ŋuti ɖiɖi.

amewo le modzaka ɖe ƒe. Ede wo le tsi ƒum ede wo mlɔ anyi ɖe etɔa to. Ede wo le xɔme enua.

Etsi ɖe ame aɖewo. Wole, woda atiwo ɖe etsila dzi le edzi zɔm. Wosia enuwo ɖe ekadzi le aƒela me. Exɔwo. Etsi ɖe exɔ geɖee.

Gbadagbawo le hatsotso me, wole woƒe kɔnuwo wɔm, wo tsɔ nu enua ɖe dzi le afima, seƒoƒo le etame, eye enusi wo kɔ tsɔ dzi le aŋtiɖiɖi kple dzeŋ.

Ame eve aɖewo le ƒuƒoƒo me le nu … Ame ɖeka le nu fiam nɔvia le enukpɔmɔ dzi. Ame ɖeka hã le asi tem ɖe eƒe mɔ la dzi. Wodo awu

Amewo le emɔ emɔ dom. Ati kple egbewo le afi ma. Woŋlɔ nu ɖe a enuwo dzi tu ɖe emɔ la to. Emɔ la keke.

Amewo ƒoƒu ɖe anyi, anyi nɔƒe aɖe eye wole nukpɔm le enukpɔmɔ dzi. Enukpɔmɔ le nɔnɔme vovo me. Amewo le hatsotso eve me. Ameawo le nukpɔmɔ dzia, nɔnɔme tata vovovowo le afima.

Afɔmanɔsitɔwo le ka me tem le abo ƒom. Amewo le to la godo le wokpɔm, wokɔ woƒe atitɔɖeŋuiwo ɖe asi, esi le kpekpeɖewoŋu hafi wole abo la ƒom.

Amewo le enu srɔ, wole woƒe dɔwɔƒewo. Wole nyadzɔdzɔgbalẽ ɖe asi le nukpɔm le eme, Ekplɔ ekplɔwo kple woƒe dɔwɔnuwo le exɔ la me.

Ɖeviwo le enu srɔ̃m tso emɔwo ŋu, wole enuɔwo dom kpɔ. Wole, wo, ekplɔ, Wonɔ anɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye woƒe nufiala hã le wo gbɔ le enua fiam wo.

Sukuviwo le, enu xlem le agbalẽ xlẽ ƒe, eɖewo lé nyadzɔdzɔ gbalẽwo ɖe asi, eɖewo ha le agbalẽ ŋutɔ xlem, wo do awu ɣiewo.

Ŋutsu le aɖe le eƒe keke vi me evelia le etutum wole nu biam le eŋu mɔ dzi, eŋu vovovowo va le..le eŋu mŋdzi va yina eɖewo nye kɔla egbe mumu.